taimakon gaggawa ga wa'inda suke ɗauke da cutar asma yadda zasuyi domin su magance matsalar kafin a kawo mata taimakon asibiti cutar asma cuta ce dai wadda mutanen da suke ɗauke da ita a lokacin da suka shaƙi iska mara kyau ko lokacin sanyi sosai ko lokacin zafi ko su shiga wajen hayaƙi ko suce zasuyi shara ƙura ko a ɗauki abu mai nauyi a lokacin cutar take tashi a lokacinne jijiyoyi wa'inda suke shaƙar iska su ba wa mutum lumfashi ya shaƙi iska sannan ya fitar da ita wajen numfashi suna samun matsala so idan wannan ya kama mutum ga hanyoyi da zaibi don magance raguwar matsalar lumfashi farko dai ana so mutum ya samu waje ya zaun ya natsu ya kwantar da hankalin shi sannan ya samu inhela ya ringa daddanna ta sau goma duk bayan sakan talatin zuwa minti ɗaya sakan sittin kenan ya ringa daddanna ta a hankali idan hakan bai yiwu ba ko hakan bai taimaka wajen lumfashin ya samu yana fitowa ba sai a kira taimakon gaggawa a dannan namba ɗaya ɗaya biyu domin samun taimako daga asibiti. idan aka samu taimako daga asibiti in sunce suna zuwa mutum ba zama kawai zaiyi haka ba zai cika gaba da maimaita mataki na biyu wato amfani da inhela duk bayan sakan talatin zuwa sakan zuwa sakanni talati zuwa sakanni sittin a daddanna ta sau goma hakan zai taimaka musu ganin cewa numfashinsu ya dawo dai-dai ita wannan cuta dai ba'a so mai ita su shiga waje da yake da hunturu sosai ko waje mai zafi sosai saboda hakan yana sa cutar su ta tashi ba'ason mai irin wannan cuta yace zaiyi shara saboda a yayin da mutum yake shara ƙura idan ya shaƙe ta zakasa wannan cuta taka ta tashi ta numfashi ta fara bada matsala basa son turare mai ƙarfi wannan sune matakan da ya kamata ace anbi kuma mai wannan cuta ya guje musu domin cewa cutar bata tashi ba.

aiki da za'a samu yanda za'a inganta lafiya tareda wayarwa da mutane kai sun haɗa da yadda za'a bawa mutane saƙonni don isar da saƙonni yadda zasu kula da lafiyar su ya shafi amfani da hotuna hotunan yara ko hotunan manya mataki mataki daga wannan aiki zuwa wannan aiki idan suka kalla suka karanta zai isar da wani saƙo da zai taimaka musu wajen inganta lafiyar su sannan ana amfani da ilimi idan akazo amfani da ilimi za'a karantawa mutum abu yadda zaiyi amfani dashi shima dan ganin ya kare lafiyar shi ilimi hanya ce mai matuƙar girma idan ana buƙatar isar da saƙo duk lokacin da aka ilmantar da mutane zasu san amfanin abun sannan kuma zasu maida hankali su ringa yi sannan kuma da ƙarfafa ƙwarin gwiwa da ƙarfafa wa mutane ƙwarin gwiwa cewa tabbas indai sukayi kula da lafiyar su tabbas baza'a samu matsala ba sannan kuma ana amfani da halaye nagari kamar gyaran unguwa gyaran kwata gyaran shara yadda sharan nan bazata kawo matsala ga lafiyar al'umma da suke rayuwa a wannan waje ba sannan za'a koyar da mutane inganta lafiya yadda lafiya zata ci gaba zuwa mataki na gaba sannan kuma ana amfani da kungiyoyi na gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu wajen shiga cikin al'umma a wayar musu da kai a faɗa masu amfanin lafiya yadda zasu kula da lafiyar su da mahallin su saboda sai an gyara mahalli an kula dashi sosai shine cuta bazata yawaita ba idan ya zamana ance an kula da lafiya amma mahalli ba'a tsaftace shi ba hakan yana ƙara taimakawa wajen hakan yana ƙara taimakawa yana ƙara taimakawa wajen ganin an samu matsala wa'innan sune ƙalilan matakai da yakamata ance anbi domin inganta lafiya.